Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima n'amakaro, ku ruhande harasize irangi risa n'umuhondo, hejuru hasakaje amabati yera n'ivyuma bisize irangi.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amabuye namatafari ahiye indani hubakishijwe amakaro hasi hasa nabi hariyo nisabuni nibase nigikombe

Ishuri rybukishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hubakishijwe amabuye ,hejuru hasakaje amabati yirabura , hamwe n'impome zisize irangi, n'utuzu twa s'urwumwe dutoyi k' 'uruhande.

Utuzu twa sugumwe tw'abahungu twubakishije amabuye n'amatafari y'amaturirano, twubakishije isima hasi hasa nabi. Iruhande yaho hariho ibiti n'amashugwe bisa neza, isima iracafuye cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ibiti vyinshi, n'abanyeshure bariko barakina kukibugabcnumupira w'amaboko, hejuru hasakaye, hasi mukibuga hasize isima.

Ishure rubakishijwe amabunye n'amatafari ahiye iruhande hariho ibiti vyinshi harimwo ivyo imwembe iruhande yaho hariho abanyeshure bariko barakina umupira abandi basimba umugozi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yumye indani hakaba hatukura hejuru amabati akabayera ivyuma bikaba bisa n'urwatsi rutoto vyo hanze hamwe n'ikibuga abanyeshure bakeniramwo.

Ubuzu bwa surwumwe bw'abahungu hamwe n'ubw'abakobwa bwubakishije amabuye y'amatafari hamwe n'ay'amaturirano, busakaje amabati, inzugi z'ibiyo hamwe, hasi hasize isima.

akazu kasugumwe k'abakobwa kubakishijwe amatafari ahiye amabati atukura hasi harera impome zaho zimwe zirera indani harirabura ahandi harera kuko haracafuye

Ishure ribakishijwe amatafari ahiye, hamwe n'ayadahiye. Hejuru hasakaje amabati yirabura, y'iruhande hariho ibiti vyinshi, hamwe n'abanyeshure bariko barakina umupira.

Ubutuzu tw' ubwiherero tw'abahungu tubakishije amabuye n'amatafari yumye tukaba dusigishijwe n'isima tukaba twarononekaye cane hasi haracavuye cane higa hakikujwe ibiti vyiza cane.

Ishure ryibakishijwe amaturirano ahiye hasi hakaba hasigishijwe iranga igera irindi risa n'urwatsi higa y'ishure hakaba hariho ibiti vyiza hasi hakaba hasa neza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande y'iryo shure hakaba ariho ibiti vyinshi ishure rikaba risakajwe amabati yera ivyuma bisigishijwe irangi risa n'ibivu hama hasi hariho irangi ryera.

Ikibuga c'umupira w'amaguru co mu Kanyosha carakiriye umukino w'imupira yabereye kwico kibuga, wahuje umugwi wo kw'ishure ritoyi rya Kanyosha n'umugwi mutoyi wo kw'ishure rya MUsaga. Bose bakaba barangije urukino banganya ubusa ku bundi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'iryo shure rikaba rifise ikibuga kimeze neza c'umpira w'amaboko, iryo shure rikaba rigeretse incuro zitatu kandi ni rishasha risa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye risakajwe n'amabati yera hamwe n'ivyuma bidasize irangi, indani hakaba hariyo utuzu twa sugumwe tumaze gusaza, utw'abahungu be n'utw'abakobwa.

Umukino w'amaboko warahuje amashure abiri, rimwe ryisumbuye ry'igiti ,irindi ryisumbuye ry'ibujumbura, aho umukino warangiye, abanyeshure b'igitega batsinze bitatu kuri kimwe, ab'ibujumbura.

Utuzu twa surwumwe twubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye dusakajwe n'amabati atukura iruhande yatwo hariho ibiti vyiza hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko hamwe n'abanyeshure bariko barakina.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye hejuru isakajwe amabati hamwe nivyuma bisize irangi ritukura hasi hasa neza hariho irobine ririmwo amazi asa nabi

Ishure ryubakishijwe ama turirano ahiye rikaba rigeretse rimwe, iryo Shure rikaba risigishije irangi ryera, iruhande yiryo shure hakaba har'ikibuga kirimwo abanyeshure bariko barakina.

Iki bugs c’unupira w’amaboko ,co kumuzinda ,caritabiriwe n’urukino gwahuza abanyeshure bo kuri kaminuza y’Uburundi hamwe na kaminuza yigenga. Kaminiza y’Uburundi y’abigeme ikaba yatsinze ibitsindo bitatu kaminuza yigenga.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye indani hakaba hariyo ubuzu bwasugume ubwo buzu bwasugume bukaba burimwo amazi ariko hasi hakaba hakaba hacafuye cane kumpome hakaba hadasize neza

Icumba cubakishijwe amabuye namatafari ahiye kikaba gisigishijwe n’irangi risa n’umuhondo hakaba hariyo igikarabiro kimwe hasi hariho amakaro asa nayera.

Utuzu twa sugumwe tw'abakobwa, two kw'ishure ryisumbuye rya Kanyosha twarononekaye cane, aho tumaze imisi tudakora neza, abajejwe indero muri komine barasaba gufata ingingo, kugira abana ntibandure ingwara ziva kw'isuku rike.

Abanyeshure ba kaminuza y'uburundi n'abanyeshure ba kaminuza yigenga barahuye bariko barakina umupira w'amaguru ku kibuga cubakishijwe amatafari, hasi hashashe intebe zo kwicarako, rikaba ryubatswe ku buhinga bugezweho

Kw'ishure ryisumbuye ry'imuyinga, abanyeshure baho bararonkejwe ubumenyi ,mucirwa co kwinonora imitsi, mur'iryo mikino bakaba barashoboye gukina umikino w'amaguru hamwe nuw'amaboko.

Kwishure ritoyi ryo kumuzinda abanyeshure baho baridoga cane ko utuzu twa sugumwe twononekaye cane bakaba basaba ababijejwe ko boba hafi kuko bashobora gushikigwa n' ingwara zivuye kwisuku rike.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, hejuru hashakaje amabati yera hamwe n'ivyuma bitukura. I ruhande y'iryo shure hakaba hariho ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi hamwe n'irobine ry'amazi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co kumutakura carakiniweko urukino gwahuje abanyeshure biga kw'ishuri ryisumbuye rya mutakura hamwe n'ishure ritoya rya rutwe. Abanyeshure bose bakaba batashe banganya ubusa k'ubundi.

Umukino w'umupira w' amaguru warahuj ' abanyeshure biga muri kaminuza yu burundi hamwe n' abanyeshure biga muri kaminuza yigenga, uwomukin' ukaba warangiye kaminuza y' uburundi, utsinz' ibitsindo bitatu kuri kimwe kaminuza yigenga.

Icumba c' ubukarabiro cubakishij' amatafar'ahiye, hasi hacafuye kikaba gisigishij' irangi ryera, amadirisha yuguruye hakaba harimwo ni base hasi hacafuye cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hakaba hasigishjwe n'irangi ritukura, iruhande ry'iryo shure hakaba hariho ikibuga abana barukiramwo kirimwo utwatsi tumeze neza, amabati y'iryoshure akaba yirabura.

Icumba cubakishijwe n'amatafari ahiye indani hakaba hasizwe irangi inzugi n'amadirisha zimwe zikaba zisizwe irangi risa n'ibivu hasi hakaba hasa neza ahandi hacafuye ariko hejuru hakaba hasakaye neza.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye indani hariyo utuzu twasugumwe utw'abahungu n'abakobwa hasi hakaba hasa neza ariko imigango y'utotuzu twasugumwe isa nabi.

Ishure ryubakishijwe amabuye, amaturirano ahiye, isakajwe n'amabati yirabura. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti, n'ikibuga c'umupira w'amaboko hamwe n'abana bariko baragenda gukina.

Umuyobozi w' ishure rya Kavumo arashimira umuyobozi w' indero muri komine ko iciyumviro ciwe cumviwe aho yaramaze imisi rero asaba ko yobaronsa amazi mutuzu twa sugumwe tw' abakobwa twari kuri iryo shure.

abenegihugu bo kumuzinda barakenguruka cane ko leta yabaronkeje amazi meza azobafasha mu gusukura ibikoresho vyo munzu hamwe n'ibindi harimwo kumesura no koga

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye indani hubakishijwe ivyuma ku mpome hakaba hubakishijwe ivyuma, kandi vyera hasi hakaba hari y'intebe n'amakaro.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kabondo ryararonkejwe ibikoresho mu bijanye no kwiga ikiganga. Bikaba vyatwaye amafaranga yose hamwe, imiriyaridi zitanu n'ibihumbi amajana atanu na mirongo umunani n'umunani.

Jure kwibakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye indani hakaba hasakaye n'amabati hasi hakaba hateye amakaro yera hakaba harimwo ibikoresho vy'ubuhinga bugezweho impome n'amadirisha bikaba bisizwe n'amarangi yera n'ayatukura.

Ishure ry’ubuhinga risakajwe amabati, indani hakaba hariyo imeza hamwe n’ibikoresho vy’ubuhinga. Hasi hakaba hasize isima , kumpome hakaba hasize amarangi. Amadirisha akaba ari ay’ivyuma.

Ishure ryigisha ivy' ubuhinga ryo kumutakura ryubakishije amabuye y' amaturirano ahiye inzugi z' ivyuma indani hasize irangi hasi hariho amakaro asa neza n' ibikoresho bifashisha mukwiga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari bihiye indani hakaba hasizemwo irangi hasi hariho amakaro hamwe n'amazi bavoma iryo shure rikaba rifise amadirisha y'ibiyo hamwe n'ay'ibiti.

Utwumba tune, tubakishije amaturirano ahiye ,hasi hakaba harimwo ibikopo birimwo amavuta. Hasi hakaba hera ku mpome hakaba hasize irangi ryera tubakishije n'ivyuma bisize irangi ryera.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hubakishijwe n'amabati yera. Impome ntizisize irangi. Hariyo ibitabo vyiza bimeza neza.

Ishure ritoyi ryo ku Mutanga ryararonkejwe ibitabo bizofasha abanyeshure mu gutegura ikibazo ca reta, iryo shure rikaba ryaronkejwe ibitabo bingana na mirongo umunani, ivy'ikirundi mirongo ine, ivy'igifaransa mirongo itanu.

Ishure ryubakishijwe amabuye y' amatafari ahiye hejuru bisakaje amabati hasi hakaba hasize isima indani hakaba hariyo ibitabo vyerekana ibicapo bigize ibihimba vyumuntu .

Ububiko bw'ibitabu gubakishijwe amabuye y'amatafari ahiye, indani hakaba hariyo intebe n'ibikaratu hamwe n'impuzu, hakaba hariyo ububati bw'ibitabu amakaye n'ibindi bikoresho vyinshi.

Ububiko bwibitabo muri kaminuza yuburundi bwaragabanutse cane aho ubwobubiko busigaye bubika ibitabo bingana nibihumbi ijana bwari busanzwe bubika ibitabo bingana nimiriyoni amajana abiri

Abanyeshure bo kw'ishure ritoya rya Kabondo umwaka wa mbere, barakenguruka cane ubumenyi bamaze iminsi baronswa ,nkuko twavyiganiwe n'umwe mu banyeshure. Bakaba ubu bageze k'urwego rwo kwiga ibihimba bigize umuntu.

Ishure riwakishijwe amabuye n'amatafari ahiya indani hakaba hari yo imeza n'ibikarato birimwo ibintu hasi hasigisijwe isima isa nabi hamwe no ku mpome hasa nabi.

Abanyeshure bo ku mutumba wa Cumba bararonkejwe ibikoresho vyinshi harimwo ibitabo, impuzu, ububido bw'amasabune, hamwe n'ibindi vyinshi. Bikaba vyatanzwe n'ishirahamwe ryigenga.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe n'amabuye y'amaturirano ahiye. Bukaba busakajwe n'amabati yera hasi hasize isima. Indani hakaba hariyo ibitabo vyinshi kandi vyiza vy'ubwoko bwose

Ishure rya ekofo muyinga ryaronkejwe ibikoresho vyinshi vyo kwifashisha mu kwiga neza harimwo ibitabo vy'umwaka w'umunani hamwe n'ivyo mu w'icenda vyari bikeya gusumvya ibindi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ibiti hasi hateye utwatsi dusa neza ikibuga abanyeshure bakiniramwo impwome ziasize irangi gera amabati arirabura.

Ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye , iruhande hariho amashugwe n’utwatsi n’abanyeshure bariko barakina, amabati yiryo shure arirabura arashaje.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande hariho ibiti vyinshi hamwe nimodoka nabanyeshure bariko baragenda kwishure hasi hariho ikibuga cumupira abana bakiniramwo

Ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhandi hariho udushugwe nutwatsi tumeze neza kumpome hariko ivyandiko kandi harera cane hasi hariho amabuye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yumye hasi hasize isima ivyuma vyaho bisize irangi risa nurwatsi amabati yaho arashaje hamwe n' ahandi amabati yaho yirabura.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ibiti hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza, amabati aratukura impome zaho zirera cane.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ikibuga abanyeshuri bariko barakina bambaye umwambaro w'ishuri amabati arera inzugi zisa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ishamba ririmwo utwatsi dusa neza. Ku ruhome hariho umuntu ari kw'ikinga ry'ikimuga ariko aragenda.

Ishure yubakishije amatafari yumye, indani hariyo urubaho, hamwe n'abanyeshure bariko bariga imashini nyabwonko, hasi harasa neza, intebe nazo zifise irangi ritukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ibiti vyinshi. Iruhande yibiti hariho ikibuga kirimwo abanyeshure bariko barakina hagati hariho ibendera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ibiti vyinshi ikibuga abanyeshure bakiniramo kirimwo utwatsi twiza amabati asakaje aratukura.

ikigo c' ishure cubakishijw' amabuye n' amatafar' aturiye, iruhande y'ishure har' abanyeshure bambay' umwambaro wishure bariko baragenda, hasi harih' utwatsi tumeze neza n' akayira kameze neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye inyuma yuruzitiro hariho imodoka indani hariyo ibiti vyiza hamwe nikibuga abanyeshure bakiniramwo ciza kandi kimeze neza

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ibiti n'amashurwe, hambavu yaho hariho utwatsi n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo, amabati aratukura.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari aturiye, amabati arirabira. Iruhande y'ishuri hariho ibiti n'amashurwe hamwe n'abanyeshuri bariko barataha bava kw'ishuri bambaye umwambaro w'ishuri.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye indani hakaba hari yo ikibaho hari yo intebe n'umunyeshure, ariko ariga afise igitabu hamwe n'i kalamu hasi hakaba hasize isima.

Ishure ry'ubakishije amabuye n'amatafari aturiye, iruhande hariho igiti kininiya hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo. Amashure akaba asakaje amabati atukura hamwe n'ivyuma vy'irabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yumye; indani hariyo intebe zisa n'irangi ritukura. Hasi hasigishijwe isima, ku ruhome hasigishijwe irangi ryera hamwe n'urubaho rwanditseko ivyandiko.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye, iruhande y'ishure hariho akabuga karimwo utwatsi dukeya abanyeshure bakiniramwo, inzugi zisa n'urwatsi rutoto, amadirisha nayo agasaho n'urwatsi rutoto.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari, iruhande ibiti vyinshi, iruhande yaho hariho abanyeshure benshi batondeye ibendera hamwe n'abayobozi, amashure asakajwe ibisakazo vyera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani ku ruhome hasigishijwe iranga irisa n'umuhondo ku rubaho hariko ishusho ica sheko isaha hasi hasizwe isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani hariyo kibaho kirabura Cane hasi hasize isima n'intebe z'isa neza amadirisha akaba ari ayibiyo.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yumye indani hejuru hakaba hera ikibaho kikaba cirabura kiriko n'ivyandiko intebe zikaba zisigishijwe n'irangi ritukura isima ikaba isa neza

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani harera, intebe zisize irangi, hasi hasa nabi amadirisha yarabomotse impome zimwe ntizibona neza izindi ziracafuye.

Ishure riwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho amashurwe asa neza harimwo ibiti iruhande hariho ikibuga abanyeshure bakeniramwo hamwe n'icapa cerekana iyubaja.

Abanyeshure bo kw’ishure ritoyi ryo ku mutumba wa Ruvumera baridoga cane ko batakironswa amazi meza kuri iryoshure .

Ishure ryubakishijwe namabuye yamaturirano ahiye iruhande hari ibiti vyinshi iryo shure rikaba risizwe nirangi ryirabura ahandi risa numuhondo ahandi rika risakajwe amabati yera

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande r'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi n'inzu nziza iryo shure rikaba risakajwe n'amabati atukura hamwe n'isima hasi.

Ishure rubakishijwe n'amatafari ahiye i ruhande y'iryoshure hakaba hariho ikibuga kirimwo utwatsi hamwe na handi ata vyatsi bihari iryo shure rikarisa kaje n'amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rikikujwe n'ibiti hamwe n'ikibuga abana baruhukiramwo ririmwe utwatsi twiza rikaba risakajwe n'amabati atukura ivyuma bikaba bitukura.

Utuzu twa sugumwe two kw’ishuri ritoya rya Muvumu ,tumaze imisi tudakora neza. Abanyeshure biga kuryo shure bafise ubwoba ko bazohavura bategwa n’ingwara iva kwisuku rike. Ababijejwe basabwa gushira mungiro ico gikorwa kugira dusubirizwe hakiri kare.

Ishure ryubakishijwe amabuya n'amatafari indani hakaba hasigishijwe irangi gera amadirisha irangi ritukura intebe zaho zimwe zikaba zifise amarangi atukura iyandi amarangi asa n'umuhondo hasi hakaba hatukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, amabati asa n'urwatsi, haruhande y'iryo shure hariho ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi hamwe n'igiti giteye iruhande y'utuzu twa sugumwe.

Ishure kibakishijwe amabuye y'amatafari ahiye, risakajwa n'amabati yera, iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo ,rikaba rifise n'ivyuma bisize amaragi.

Ubuyobozi bw' indero muri komine Muyinga , ryaronkeje ibitabo ibihumbi bitanu ishure ry' isumbuye rya Mukoni . Ivyo bitabo bikaba bizokoreshwa abana biga mu mashure y' intango na cane cane umwaka wa kane.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ry'i Mutumba, barakengurukira cane Reta ko yabaronkeje ishure rizobafasha mu gutegura icigwa c'indimi hamwe n'ibiharuro.

Ishure giwakishijwe amatafari ahiye indani hakaba hariy intebe z'isa neza zisizwe n'irangi ritukura hasi hakaba hasa neza ahandi hirabura impome zikaba zidasize amarangi.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye, iruhande y'ishure hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe nabanyeshure n'ikibuga c'umupira w'amaboko, iryo shure risakajwe amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe namabuye yamaturirano ahiye risakajwe namabati atukura iruhande yiryo shure hakaba hari inyubakwa isakajwe namabati atukura hasi naho yera nikibuga gifise utwatsi dukeya

Ishure ryo ku mutumba wa Cumba risigaye ryigamwo abana benshi, aho twashoboye gushika ni mu mwaka wa gatatu aho twasanze rifise abana amajana atatu, bakabanza biga mu mice itatu, bamwe biga inyuma y'umutaga abandi imbere y'umutaga.

Ishure ryubakishijwe amabuye amaturiano ahiye indani hakaba hari yo ikibaho cirabura kiriko ivyandiko hasi hakaba hasize isima hamwe n'intebe zimeze neza n'itundi dikoresho duto duto.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Indani hakaba hariyo intebe zitukura, izindi zisigishijwe irangi risa n'umuhondo. Hasi hakaba hasigishije isima itukura, hejuru hakaba hera. Umuryango ukaba usa n'urwatsi rutoto.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Rikaba risakajwe n'amabati yera n'ayatukura. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho utwatsi hamwe n'ikibuga kimeze neza abanyeshure baruhukiramwo.

Ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye hamwe n' ivyuma bisize amarangi iruhande y' iryo shure hakaba hariho ikibuga n' ivyuma bivumako abana iryo shure rikaba ririmwo n' akayira abanacamwo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risigishijwe irangi ryera rikaba indani ririmwo ibitabu intebe imeza rikaba ririmwo n' ibicapo vyinshi harimwo n' imeza nziza nziza.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mukoni ririmwo ibiti vyinshi. Muri iryo shure harimwo n'ikibuga bashiramwo amamodoka. Ico kibuga kirimwo abantu benshi bakunda kuza kugiteramiramwo kubera ari ciza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye ,indani hariyo ikibaho hasi hasize isima hasa neza ,hakaba hariyo intebe zisize irangi hamwe n'amadirisha ateguye neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba risigishijwe irangi ryera. Iruhande y'ishure hakaba hari ikibuga abana bakiniramwo kirimwo utwatsi dukeya, iryo Shure rikaba risakajwe n'amabati y'iraburua.

Ishure ry'akarorero ryubakishijwe n'amatafari ahiye rikaba risakajwe n'amabati atukura, impande y'ishure hakaba harih'urupangu rw'ivyuma, iruhande yiryo shure Kandi hariho i parakingi yama modoka.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaba risakajwe n'amabati, iruhande y'ishure hakaba hariho ivyuma bisize irangi ritukura. Hasi hakaba hakikujwe n'ikibuga gisa neza.

Ishure ryubakishijwe matafari ahiye, impome zaryo rikaba zisize n'amarangi yera ,hamwe n'ayasa n'icatsi, iruhande yiryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi, hasi hakaba hasa nabi hacafuye cane.

Ishuri ryubakishijwe amabuye ya maturirano ahiye, amabati asakajwe akaba yera, iruhande yiryo shuri hakaba hateye amashurwe mato mato, hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi dukeya, iryo shuri rikaba ari ni niya cane.

Ishure ryo ku mutumba wa mizuga ryaronkejwe ibitabo vy'umwaka wa kane bizobafasha mu gutegura icigwa c'ibiharuro, ivyo bitabo bikazoronswa umunyeshure umwumwe agize iryo shure umwaka wa kane.

Ishure ritoyi rya musenyi rirashimira cane umuyobozi w’indero muri komine ko yabaronkeje intebe bari babura. Iryoshure ryari rifise intebe mirongo ine zonyene, bakaba baronkejwe intebe zingana n’amajana ane.

Abanyeshure bo kwishure ritoya rya butihinda barakenguruka cane ubumenyi bamaze imisi baronswa mubijanye n' ukwiga ivyubuhinga harimwo umupira w' amaguru n'ibindi.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, hejuru risakaje amabati yera, ku mpera y'iryo shure hakaba hari amapave ameze neza, ku ruhome hakaba hariho icapa cerekana iryo shure.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba risizwe n'irangi . Amabati yaryo akaba asizwe n'irangi ryirabura, iruhande y'ishure hariho ikibuga kirimwo idarapo hamwe n'utwatsi twiza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba hanze raryo hariho uruhome ruriko ivyandiko, hanze yiryo shure hakaba hazize isima, amabati akaba yera ivyuma navyo bitukura.

Ishure ryisumbuye ryi muyinga ,ryubakishije amatafari ahiye kugihome hakaba hariho ivyandiko mururimi rwigifaransa, hasi kaba hasize hasa neza hejuru hasakaye.

Ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande y’iryo shure hariho ikibuga kirimwo abana bariko barakina. Iryo shure rikaba risakajwe n’amabati yera, amadirisha akaba asa n’ugwatsi rutoto.

Kw'ishure ritoyi rya Muyinga, umwigisha w'ikirundi yazindukiye yigisha urwo rurimi. Aho bashimikiye kw'ijambo ubukene mu kuricagagura bavuga u bu ke ne.

Ishure ryubikishije amabuye n'amatafari ahiye, indani hakaba hariyo intebe zitukura hamwe n'impome zaho zisigishijwe amarangi yera, rikaba risakajijwe n'amabati yera, ivyuma navyonyene vyera.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye. Rikaba risakajwe n'amabati mato mato. Amadirisha y'ivyuma. Hasi hakaba hariho ibivu hamwe n'ibiti vyinshi, hamwe n'izindi nzu ntonto.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani hakaba hasa neza, hariyo akabati babikamwo ibikoresho, hakaba hariho ikibaho kiriko ivyandiko. Hasi hasa nabi n'intebe zisa neza.

Utuzu twa sugumwe twubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, dusakajwe namabati yera. Iruhande yatwo hariho ibiti vyinshi hamwe nimbuga abanyeshure bakinirako iyo bagiye mukaruhuko.

Ishuri ryubakishije n'amatafari ahiye indani hariyo ikibaho kiriko ivyandiko bimwe bitukura ibindi vyera hasi hakaba hasizwe isima imeze neza hejuru hasakaye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure hakaba hari akadobo kari ku meza karimwo amazi. Hasi hakaba hasigishijwe isima, hejuru hakaba hasakaje amabati yera.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kanyosha, umuyobozi w'indero muri Komine yaratanze intebe amajana atatu hamwe n'ibitabo kuri iryo shure vyari bibura. Umuyobozi w'ishure agashima cane umuyobozi w'indero muri Komine.

Ishure ry' ubakishijwe amatafari ahiye rikaba ridasize, indani hakaba harimwo ikibaho kiriko ivyigwa vyigifaransa, hakaba indani hadasize hejuru hakaba hasakaye n' amabati.

Kagabo na Yohani bavuye kwishure, iyo bariko baratambuka bagenda baratera inkuru z'ukuntu ivyigwa vyagenze, iyo bahuye n'umuntu baramwiganira ivyigwa uko babisanze, kandi iyo bageze muhira barasubiramwo ivyigwa.

Ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye. Iryo shure iruhande yaryo hakaba hariho ikibuga kirimwo utwatsi dutoya hamwe n’abanyeshure bariko barakina. Rikaba risakajwe n’amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Inyuma hakaba hariko urwandiko ruriko ibintu vyinshi. Hejuru rikaba risakajwe n'amabati yera hamwe n'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura.

Abanyeshure bo kw'ishuri ry'isumbuye rya Ngozi, baronkejwe impanuro n'umuyobozi baryo, haraho bari bavuye kw'idarapo mugitondo. Umuyobozi ahimiriza abanyeshure kwitwara neza mugihe bari mw'ishure kugira ntibagume babakura amanota.

Reta yararonkeje umuduga abana biga kw'ishuri ritoyi rya Mubuga abo banyeshuri bakaba bangana na mirongo munani abahungu mirongo itanu n'abakobwa mirongo itatu iryo shuri rikaba ryubatse ku buhinga bw'akarorero.

Ishure ritoyi ryo mw' Irango, rirashimira cane umuyobozi w' indero muri comine, ko yabaronkeje intebe zari zisigaye. Kuko bari basanzwe bafise inkeya cane. Iryo shure ryaronkejwe intebe zingana n' amajana atanu

Amashure yubakushijwe amabuye n’amatafari ahiye, impande y’iryo shure, hakaba hariho ibiti vyinshi, amabati yiryo shure amwe akaba atukura, ayandi yera, ivyuma n’inzugi n’amadirisha bikaba bisigishijwe ayo marangi asa n’urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, amabati atukura iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga gisa neza, abanyeshure bakaba bariko barakina umupira.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iryo shure rikaba rifise uburebure bungana n'imetero mirongo itandatu, rikaba risakajwe n'amabati atukura. Iruhande y'iryo shure, hakaba hari ikibuga gishajije neza, gisa neza cane.

Abavyeyi bo kw'ishure rikuru rya gatabo barashimira ubuyobozi bw'indero muri komine ko bwo abaronkeje ishure rigizwe n'ibirasi bitandatu, rikaba rizobarigizwe n'ibisata bitatu vy'ubuhinga.

Ishure ryubakishijwe n’amatafari ahiye rikaba rigeretswe gatatu rikaba risakajwe n’amabati, iruhande yishure hakaba hariho ibiti, hasi hakaba hasa neza n’urupangu rwubakishije ivyuma bisa neza.

Abanyagihugu bo ku mutumba wa Cumba barashimira umuyobozi w’indero muri komine ko yabaronkeje ishure, rikaba ari ishure rigizwe n’ibirasi bitatu vyubakishije amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru rikaba risakaje n’amabati.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande hakaba hariho imodoka mukibuga cabana baruhukiramwo iruhande kandi hakaba hariho ibiti vyinshi iryoshure rikaba risigishijwe irangi ryera hamwe niritukura amabati akaba yera

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho n'ibiti birebire hamwe n'ibindi bitoya n'amabuye. Rikaba ryubakishijwe n'amatafari asa nabi, inzugi zisa neza.

Gasore ma Kagabo iyo bavuye kw'ishuri bagenda munzira baratera inkuru bafatanye k'urutugu, nacanecane kuko mw'ishuri baricarana usanga keshi iyo batashe bagumanako.

Amashure yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye inyuma y'ishure rikaba risigishijwe amarangi yera amabati yirabura i ruhande y'ishure hakaba ariho ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi n'ikibuga c'umupira w'amaguru hagati mu kibuga hari i darapo ry'uburundi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba risakajwe n'amabati yera, rifise n'ivyuma vyera. Iruhande yiryo shure hakaba hariho uruzitiro rwiryo shure rutukura. Hasi hariho isima isa nabi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande yiryo shure hariho ikibuga abanyeshure baruhukiramwo iryo shure rikaba rifise ivyuma bisisze irangi ritukura, amabati yaryo akaba yirabura.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, ariko inyubako yubatse neza cane yubakishije amatafarahiye ifize n'iranga iryera ikabifise ikibaho cirabura kikaba kiriko ibipapuro yerekana ivyo abanyeshure bigwa hariho n'amabwiriza y'ikigo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risize isima hasi hamwe nikibido camazi bazanye Co kuhakoropa iryo shure rikaba ririmwo intebe isigishije irangi ritukura.

Nishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba rigeretse kabiri, i ruhande yaryo hakaba hariho ibiti hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo, iryo shuwe rikaba rifise ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi amabati yaho yirabura.

Ishurure rigeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye iruhande y'ishurure hakaba hariho ikibuga co gukina umupira w'amaboko ico kibuga kikaba cubatswe neza, kandi kikaba gisize hasi ubuhinga ugezweho.

Kw'ishure rya Rise KAYANZA, abanyeshure baho barijukiye gutera ibiti vyinshi harimwo amavoka, imyembe hamwe n'amashurwe.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, hejuru risakaje amabati. Indani hariyo ikibaho, hamwe n'intebe. Hasi hasize isima isa nabi. Ku mpome hariyo amadirisha y'ivyuma.

Intebe amajanabiri namirong' umunani n'umunani zararonkejwe ishure ritoya ryo k' umutumba waruvumera, izontebe zikaba zatanzwe n' abavyeyi kugatwe kabo kugira batange intererano mu ndero.

ishure cubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande yaryo hakaba hariho igiti kininiya hamwe nikibuga abanyeshure baruhukiramwo ivyuma vyabo bikaba bisigishijwe irangi risa nurwatsi amabati yabo akaba yiraburabura.

Ishuri ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani hakaba hariyo imashini imeza hamwe n'umunyshure ariko arakoresha Ubuhinga bwanone hasi hakaba hasizwe isima hejuru hasakaje n'amabati .

Nvyo ubuyobozi bw'ubutungane vyubakishijwe amaturirano ahiye bisakajwe n'amabati yera inzugi zikoze mu vyuma urugiguguruye higa hariho ahantu hasize iranga igera.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye. Indani hariyo ikibaho candiko ivyandiko. Hasi hakaba hasa neza hariyo n'intebe abanyeshure bicarako hejuru hakaba hasakajwe n'amabati.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye indani hakaba hari urupapuro ruriko ivyirwa vyo guharura rikaba hejuru isakajwe n’amati yera hasi bisigishijwe n’isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, indani hakaba hariyo imeza iriko igitabo c'ibiharuro hamwe n'inkoni, igitabo c'umwaka wa kane c'ibiharuro, iryo shure hasi rikaba ifise isima hejuru isakaje amabati.

Ishure gibakishijwe amatafari y'amabuye ku ruhande hariho umurima urimwo ivyatsi bisa neza ku ruhome hariko umwana, ariko aranyonga ikinga rw'ikimuga.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye indani hakaba harimwo ikibaho kiriko intonde yivyirwa abanyeshure biga hasi hakaba hasize isima hamwe namabuye asa neza

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rishakajwe n'amabati. Uruhande rumwe amabati aratukura urundi asa n'ubwatsi. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho uruzitiro rw'ibiti. Hagati mu kibuga hakaba hasa neza.

Ishure ryubakishije amabuye yamaturirano ahiye iruhande yiryoshure hakaba hariho ibiti vyinshi ivyimyembe iruhande yivyobiti hariho abanyeshure batoya bariko barakina abandi bicaye

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risakajwe amabati yera hakaba hariyo intebe nziza zisa neza hasi hakaba hasizwe isima yirabura.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakajwe n' amabati atukura iruhande yiryo shure hakaba hateye ibiti birimwo ivyatsi impande yiryo shure hakaba hariho abanyeshure bariko bava kwishure.

Gishure giwakishijwe amabuye n'amatafari yera iryo shure rikaba rikikijwe n'ibiti vyinshi hamwe n'imodoka ziri musi y'ibiti iryo shure rikarisakajwe n'amabati yirabura hamwe n'ikibuga kimeze neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye yamaturirano ahiye, amabati yaryo akaba atukura, rikaba rifise n'ivyuma bisize irangi n'imiryango yayo isize irangi isa n'ugwatsi. Iruhande hakaba hariho ikibuga kirimwo abantu bariko barakina.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba risakaje n' amabati ashaje, ayandi mashasha. Iruhande y' iryo shure hakaba hariho ibiti hamwe n' ikibuga kimeze neza, gikikijwe n' urugo rw' ibiti.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure iryo shure hakaba hariho ibiti hamwe n'urugo rw'ibiti. Iryo shure rikaba rikaba ryubakishije ivyuma hamwe n'amabati yera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani rikaba ryubakishije ivyuma bigezweho imbere hakaba hasize irangi risa n'umuhondo ry'ama hakaba hasize isima. Hakabahariyo imeza n'intebe zigezweho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande yiryo shure hakaba hariho ibiti n'amashurwe iryo shure rikaba risakajwe amabati yera rikaba risigishijwe irangi ritukura n'irisa n'umuhondo.

Itangi yirabura uruhande rumwe itukura iri ruhande y'amashugwe hamwe n'inzu nziza ifise umuringoti utwara amazi munzu nziza nziza ziri iruhande yiyo tangi.

Ishure Ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande yaryo hakaba hariho ikibuga abanyeshuri bakiniramwo hakaba hariho n'amashugwe meshi n'utwatsi twiza rikaba risakajwe n'amabati yirabura.

ishure yubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye iruhande rikaba rifise ibiti vyiza rikaba risakajwe n'amabati yirabura impome zazo zikaba zisigishijwe amarangi yera hamwe n'ivyuma amarangi atukura

Ishure ryisumbuye ryo kumutakura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande yaryo rikaba rifise ibiti vyiza hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi twiza; rikaba risakajwe n'amabati yera hamwe n'ayatukura.

Amashur' abiri yubakishijw' amatafar' akab' asizwe n' irangi kumiryango , impombe zaryo zika zidasizwe, iruhande yaho hakaba harih' ibiti n' abana bariko barakina, abandi bariko bariruka.

Utuzu twasugumwe tw'abahungu canke abakobwa ,tuwubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Tukaba dufise imiryango isanubwatsi, dusakaje amabati yera ivyuma bikaba bitukura. Hasi hasize isima.

Umuyobozi wo kwishure ritoya rya Ruvumera ,arasaba abanyeshure bose baza kw’ishure, ko boza bitwaje amazi kugira barwanye ingwara ziva kw’isuku rike .Ayo mazi akaba azoza arasigwa mu ndobo.

Ishure ryubakishij' amatafar'ahiye, rikaba ridasizwe irangi , hejuru rikaba risakajwe n' amabat' ashaje hirya yayo hakab' ikibuga kimw' ivyatsi n' abana bariko barakina.

ishure ryubakishijwe amabuye amaturirano ahiye indani hariyo igicapo kiriko abantu hasi hakaba hasize isima rikaba risakaje n'amabati yera n'ivyuma bisize irangi

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'ishure hariho ibiti n'amashugwe, hamwe n'ikibuga abanyeshure baruhukiraho, rikaba risakajwe n'amabati yera hamwe impome zaho zisigishijwe irangi ritukura, isima isa nabi.

Abanyeshure bo kw'ishure ritoyi ry'i Muyinga, barashoboye kurabira hamwe icigwa c'uburimyi, bakaba barashoboye kurabira hamwe ibikoresho bakoresha m'uburimyi, harimwo isuka, imipanga, hamwe nam'amapawa.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, rikaba risakajwe n'amabati atukura hamwe n'ivyuma bifise amarangi asa n’ugwatsi , iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi n'abana bariko baratambuka.

ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye amabati yera inzugi zayo akaba asa n'ugwatsi rutoto iruhande y'iryoshure hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'udushugwe dukeya.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye. Indani hariyo imeza iriko ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu kuyiga harimwo impapuro ziriko ivyandiko zisa neza, n'utundi dukoresho duto duto.

Ishure ryubakishijwe amabuye y 'amaturirano ahiye rikaba gishakajwe n'amabati asa n'ugwatsi impome zazo zikaba zisize amarangi hasi hakaba hasize isima iruhande hakaba hari kibuga kimeze neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani hariyo intebe z'irangi zitukura hamwe n'intebe z'irangi risa n'umuhondo. Hasi hakaba hatukura hejuru hakaba hera. Ku muryango hasa n'urwatsi rubisi.

Amashure yubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye amabati asa n'ugwatsi iyi ruhande y'abamashure hakaba hariho ibiti vyinshi bigizwe n'amashugwe hamwe n'igiti kirimwo imyembe ihiye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani hasize iranga irisa n'umuhondo hasi hasize isima hakaba hari yo imeza n'intebe n'imashini nyabwonko zikoreshwa n'abanyishure.

Ishure giwakishije amabuye n'amatafari ahiye i ruhande hariho ibiti vyera hasi hasize isima itukura ku mpome hasize amarangi yera n'asa n'umuhondo hariko ishusho y'umuntu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho ibiti, hambavu y'ibiti, hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo .Amabati ashakaje iryo shure arirabura cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye inzugi zaho zikaba zera hasi hakaba hasigishijwe isima ibiyo akaba atabiriko indana hakaba hariyo intebe

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari hasi hari isima iruhande y'ishure hariho ikibuga kirimwo utwazi dukeyi hamwe n'ibiti vyinshi amabati arirabura impome zisize irangi rera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye i ruhande hariho ibarabarary'ika burimbi hamwe n'ikaburimbi rigenda kw'ishure hamwe n'ikibuga abanyeshure baruhukiramwo iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari y'amaturirano iruhande yaho hariho amashurwe hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi, amashure asakaje amabati yirabura impome z'ishure zifise amabara yera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hejuru harera hasi hasize isima hariyo intebe imeza hamwe n'ibikoresho abanyeshure bakoresha kwiga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande yaho harho ikibuga kirimwo amashurwe, ikibuga kirimwo utwatsi dujeyi, amashure yubakishijwe ivyuma vyirabura amabati yayo arera.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari aturiye y'i ruhande yaho hariho ikibuga kirimwo imodoka nyinshi izera hamwe n'izitukura hamwe n'irindi shure biri ku ruhande ryubakishije amaturirano amabati yirabura.

Ishure ryubakishije amatafari yumye, indani hariyo intebe. Hasi harasa neza, impande y'ishure hariko inzugi zisa nabi. Inzugi nazo zimwe zarashaje izindi nizishasha.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hari isima hejuru hasakaje amabati yera ivyuma biratukura iruhande hariho ayandi mashuri meza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harasakaye intebe zimwe zisize irangi ritukura ahandi risa n' umuhondo impome zisize zine.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harera, hamwe n'ibikoresho: imeza, intebe, ikarato, hamwe n'ibintu bisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hariho amashugwe hakaba hasigishijwe irangi ritukura, rikaba rigeretse rimwe, impome zimwe zirera Izindi zisa n’ugwatsi.

Ishure ryubakishije amabuye n’amatafari y’amaturirano, iruhande hariho ikibuga kirimwo utwatsi twiza duto duto, hamwe n’ibiti binini. Iryo shure rikaba risigishijwe amarangi yera hamwe n’amarangi asa n’urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani hasi hasize irangi ritukura. Imeza iriko amasahani atukura hamwe n'ayera. Impome izindi zirera, izindi zigatukura. Hejuru harasakaye

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani hariyo ikibaho, hejuru hasakaje amabati hasi hasigishije isima, intebe zirasize nirangi kandi zisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande hariho amabuye hasi, impome zisizwe irangi risa n’umuhondo, inzugi zisa n’urwatsi, amabati nayo arera.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hakaba hariho ibiti n'ivyatsi bisa neza hamwe n'ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ivyuma bikaba vyera n'irangi rikaba ryera.

Ishure ryubakishijwe amabuye hamwe n'amatafari aturiye, impande yaho hariho ikibuga gikikujwe n'amashugwe, amashure asakaje amabati yirabura hamwe n'abanyeshure bariko baragenda kw'ishure.

Mishure gibakishijwe amatafari yumye iruhande ry'ishure hariho amashurwe hagati mu kibuga hariho igiti cibendera abanyeshure bakunda gukinira hejuru hasa neza amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande y' ishure hariho ibiti vyinshi hamwe n' ikibuga abanyeshure bakiniramwo. Ibendera hamwe n' umuduga uriko uragenda

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ha mbavu yaho hariho amabuye hasi inzugi zisa n'urwatsi impome zazo zisa n'ibivu handi ziriragura indani hariyo intebe.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye . Iruhande hariho ibiti vyinshi vyiza. Hasi hateye ibiti n’amashurwe ,hamwe ibendera ry’Uburundi, amabati, arera y’iryo shure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho amashugwe hamwe n'irindi shure rigeretse kabiri. Hasi hasize isima, ivyuma bisize. Ibati arera.

Ishure ryubakishije amabuye namatafari yumye iruhande hari amashurwe nibiti hamwe nikibuga abanyeshure baruhukiramwo, iryo ishure rikaba rigeretse kabiri rikaba risakaje amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho inzira irengana. Iryo shure rigeretse kabiri, amabati yaryo akaba yera. Hasi hasize isima, hamwe n'urupangu rwirabura.

Ishure ry'ubakishijwe amatafari ahiye iruhande yaho hakaba hariho ibiti ,hambavu hariho uwudangaje amayinite, hamwe nikibuga abanyeshure bakiniraho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande hariho ibiti vyinshi, hasi hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo hamwe n' amabati yirabura ari ku ruhande. Inzugi zirasize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho umunyeshure ariko aragenda hasi hasize isima impome z'iryo shure zisize irangi, hamwe ryera ahandi risa n'ubwatsi.

ishure gubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ibiti byinshi hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimu twatsi twiza amabati arirabura

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye y'iruhande hariho ibiti, rikaba rikikujwe n'ikibuga c'umupira w'amaguru uruzitiro rukaba ari urw'ivyuma.

Umuyobozi wishure ritoya rya Kibumbu yazindukiye mugitondo ahimiriza abanyeshure gusukura neza iryo shure ryabo, bakaba batanguye amashurwe hamwe n'ibiti vyaho vyari vyarenze iryo shure, bakaba barabiye hamwe ingorane iryo shure risanzwe rifise kugira bazitorere inyishu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rigeretse kabiri iruhande yiryo shure hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo, kirimwo utwatsi, iryo shure rikaba risakajwe n'amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye rigeretse gatatu iryo shure iruhande yaho hakaba hariho ibiti n'amashurwe n'abantu bariko baratambuka bagenda kuri iryo shure.

Ishure ryubakishij' amabuye n ' amatafar'ahiye, iryo shure rikaba rir' iruhande y' ibiti hamwe n' ibarabara ryikaburimbi, iryo shure rikaba rifis' imiryang' isa n' urwatsi rubisi hambav' amabati atukura.

Abanyeshure bo kwishure ritoyi rya Kavumu bo mumwaka w' icenda barashimira ingene abarimu ingene barabakurikirana mugutegura ikibazo ca reta kizobaha uburengazira bwo kuja muwa cumi na rimwe bikaba vyabaye mugihe ubu twimirije gukora ikibazo ca reta c' umwaka w' icenda.

Ishure rw'ubakishijwe amatafari ahiye indani hariyo ikibaho kiriko indinganizo y'ivyigwa hasi hakaba hasa neza hejuru hakaba hasakaye n'amabati ikibaho kikaba gicapfuye cane

Ubwoiherero bwibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani hakaba hasigisha ije irangi kera hamwe n'irangi irisanurwazi hasi hakaba asize isima hasa nabi inzugi z'isa nabi.

Ishuri ry'umwaka w'umunani baheroka kurisiga irango irishasha ku bryango no ku madirisha, ariko abanyeshuri baho baramenye ibiyo vyayo madirisha gushikaa n'ubu mwigisha aracarondeza uwabimenye, ariko abanyeshuri baranse kumuvuga.

Ishure ryubakishijwe, amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure, hakaba hariho ibiti vyinshi, n'amashurwe. Iryo shure risakaje amabati yera, n'ivyuma vyera. Hakaba hariho abanyeshure bariko baragenda kw'ishure.

Umwigisha wo kwishure ritoyi rya cumba yaratanze ubumenyi mu cigwa cibiharuro abanyeshure bakaba barakurikiye umwigisha bikwiye ubu bikaba biriko biragenda neza

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rikikujwe n'ivyatsi hamwe n'ibiti bimeze neza hamwe n'ikibuga abanyeshure baruhukiramwo iryo shure rikaba rifise ivyuma bisa n'urwatsi n'amadirisha asa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye amaturirano ahiye amabati yayo akaba atukura iruhande y'iryo shure hakaba hariho intebe iri hanze hasi hakaba hasize isima hakaba hariho n'amashurwe n'ikibuga gisa neza.

Umuyobozi w'indero mu komine ya Muyinga arasaba abajejwe umutekano muri komine ko boba hafi iryo shure kuko hamaze iminsi hibonekeza ubusuma butandukanye harimwo amadirisha, inzugi hamwe n'intebe biri ngaho kuri iryo shure.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye indani rikaba risizwe irangi ryera amadirisha y'icuma hasi hakaba hasize isima hejuru hasakaye amabati ku ruhome hariko icapa cerekana ibihimba bigize umuntu.

Ishure ryubakishijw' amatafar'ahiye, indani risizwe n' amarangi yera, hasi hakaba hasa neza harimwo intebe zidasize, inzugi zisa nabi zamaze gusaza.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, inyuma y'ishure hakaba hasigishijwe amarangi yera amabati yaryo akaba atukura, hasi hakaba hasizwe irangi ritukura hamwe n'abanyeshure bo kw'iryo shure begamiye ivyuma vyaho.

Ishure riwakishijwe amabwe n'amatafari ahiye risakaje n'amabati atukura iyi ruhande y'iryoshure hariho ibiti vyinshi n'amashurwe menshi rikaba rifise n'ikibuga ciza co kurhukiramwo abanyeshure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, indani hariyo intebe zisa nabi, hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera, inzugi n'amadirisha n'izivyuma, hakaba hasa nabi cane.

Ishure ryisumbuye rya komine Karusi ryubakishijwe n'amatafari ahiye, risakaje n'amabati atukura. Iruhande y'iryo shure hakaba hateye ibiti vyinshi kandi vyiza bigezweho hamwe n'ikibuga ciza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'ishure, rikikujwe n'ibiti vyiza hamwe n'ikibuga abanyeshure baruhukiramwo kirimwo utwatsi twiza, iryo shure risakajwe n'amabati yirabura.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari rikaba risakajwe n'amabati yirabura, iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi ivyo biti bikaba bigizwe n'imyembe hamwe n'amavoka menshi.

Ishure ryubakishije n' amatafari ahiye indani hakaba hasize n' irangi ryera amadirisha n' inzugi akaba akozwe muvyuma indani hasi hakaba hariyo isima hakaba hariyo kandi intebe, imeza n' amamashini nyabwonko.

ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye, rikaba iruhande yaryo hariho amashurwe hamwe n' ikibuga kimeze neza kirimwo utwatsi, iruhande yaryo hariho iyindi nzu yubakishijwe n' amatafari ahiye igeretse.

Ishure ryubakishijwe amabuye yamaturirano ahiye indani hasize isima kumpome hariko igishusho cerekana ibicapo bariko bariga hakaba harimwo nintebe nziza nimeza nziza

Ishure ryubakishijwe amabuye y’amaturirano ahiye, indani hakaba hasize irangi ryera n'irisa n’umuhondo. Hasi hakaba hasize isima itukura hamwe n’ivyuma vyera. Ku gicapo hariho umuntu afise umupanga.

Uregibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hakabasigishijwe isima isa, nabi imiryango ikaba ari n'ivyuma, isa nabi, inzugi na zo zikaba zaranonekaye, hejuru naho hasakaje amabati yera.

Kw'ishure gisumbuye ry'ikivoga, abanyeshure baho barakenguruka ko bariko barakurikiranwa neza n'abarimu mu vyirwa vy'indimi hamwe n'ivyo kwinonora imiti bakabakenguruka cane, ubushikiranganji bw'indero mu kuntu bubitayeho.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye indani hakaba hariyo ikibaho ku mpome hakaba hasize n' irangi hasi hakaba hasize isima hakaba hariyo imeza n' intebe n' abanyeshure bariko bariga.

Abanyeshure bo kwishure ryisumbuye rya Kiriri bararonkejwe inama n' umuyobozi w' indero wabo bakaba barabiye hamwe ibibazo bimwe bimwe na cane cane ibibahanze kugira bashobore kumenya mukibazo ca Renta kibemerera kuja muri kaminuza y' Uburundi.

Abanyeshuri bo kwishure ryisumbuye rya bururi barashimira cane reta y'uburundi yabaronkeje ibisata bari bipfuza vy'ubuhinga uburimyi n'ubworozi kuriryo shure iryo shure rikaba ryatanguye mumwaka w' ibihumbi mirongo ibiri.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari, inyuma hariko amadirisha asigishije amarangi, rikaba gisa kajo n'amabati yera iruhande ry'iryo shure hakaba hariho ivyuma, hasi hakaba hasize isima hakaba hacafuye.

Ishure ryisumbuye ry'i Bururi, ryarijukiye , ryarijukiye gushatiza ishure yayo. Rikaba rimaze gutera amashurwe ,ibiti hamwe n' ibindi . Rikaba rigizwe n' ibirasi bitandatu hamwe n' ikigo c' umuyobozi w' ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba ririmwo abanyeshure bariko bariga bicaye hamwe n'imeza bariko barakurikira umwarimu, imbere hakaba hari ikibaho kiriko ivyandiko.

Ishure ryubakishijwe amabuye yamaturirano ahiye, hejuru risakaje amabati yirabura, hasi hakaba hariho ibiti bikeyi, iruhande yiryo shure rikaba harimwo amashurwe menshi hamwe n'imodoka impande yiryo shure.

Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega, bwararonkeje ibikoresho harimwo imeza, intebe hamwe n'imashini nyabwonko, kwishure ritoyi rya Gitega. Hakaba hatanzwe imashini nyabwonko zingana na mirongo ine n'intebe mirongo itanu n'imeza mirongo itatu.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, risakajwe n'amabati yera hasi hakaba hasizwe isima yirabura. Indani hariyo intebe nyinshi n'amatara hejuru.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye iruhande y'ishure hakaba hariho igiti kinini c'amababi meza iruhande, kandi hariho ikibuga gisa neza hamwe n'utuzu twiza dusa neza.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Idani hakaba hashizwe irangi ryera. Hakaba hariyo intebe, imeza, ziriko ibintu, abanyeshure bariko bariga bariko barakurikirana.

Ishuri ryisumbuye rya Gabriel ryubakishije amatafari ahiye rikaba rikikujwe n'ibiti birebire iruhande yiryo shuri hakaba hariho ibarabara risa neza n'ibiti biteye igomwe.

Ishurure iwakishijwe amataka ahire impome ryazo rikaba ridasizwe i ruhande yawo hakaba hari ivyuma bidasize ta mbavu y'igishure hariho ibiti vyinshi hamwe n'igiti ciza cane.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, impome zisize ryera, rikaba risakajwe n'amabati, ivyuma vyaryo bikaba bisizwe n'irangi ,hasi hakaba hacafuye ,ikibuga caho hakaba atavyatsi bihari.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaba risakaje amabati, iruhande y'ishuri hakaba hariho ibiti ,hamwe n'ikibuga gisa neza, ivyo biti bikaba bisumba ayo mashure kandi iryo shure rikaba ritugawe.

Ishuri ryubatswe n'amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risakajwe n'amabati yera hamwe n'ikibaho cirabura kiriko ivyandiko indani kandi hakaba hariyo intebe hamwe n'imeza hasi hasize isima icafuye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande y' ishure hakaba hariho ibiti n' amashurwe, hamwe n' ikibuga abanyeshure bakiniramwo, iryo shure rikaba risakajwe n' amabati yera.

Ishure ryisumbuye ry'Umweranda Pawuro i Bujumbura, rirashimira cane leta ko yabaronkeje ibikoresho vy'ubuhinga bugezweho. Bakaba baronkejwe imashini nyabwonko zingana n'amajana ane na miriongo itanu zaguzwe imiriyariri zitatu.

Umuyobozi w' ishure rya kabondo yazindukuyi kuri iryo shure kurabira aho abanyeshure bagejeje bitegura ikibazo ca reta c' umwaka w' icenda akaba yarangije atanga impanuro kuri iryo shure ukungene bokwitwara muri ibi bihe bitoroshe.

Kanyange na Gatore iyo bavuye kw'ishure barakunda kwicara mu nzira bakayaga ivyerekeye ubuzima bwo kw'ishure n'ubwo muhira. Iyo bageze mu nzira baricara kw'ibuye, bagatera inkuru kuvyerekeye ubuzima bw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure hariho ibiti hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo, kirimwo imodokari. Iruhande y'iryo shure hariho inzu zisakajwe n'amabati atukura nayo nyene akaba yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani hakaba hera hasi hari amakaro yera. Hakaba hari yo intebe n'imeza abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha ariko arabigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande yaryo, rikaba rikikujwe n'ibiti hamwe n'amashurwe. N'ikibuga kirimwo idarapo ry'uburundi. Iryo shure rikaba rigeretswe incuro imwe.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, indani hasizweyo irangi ryera, hakaba hariyo inandani ikibaho, intebe, hasi hakaba hasigishijwe isima risa nabi.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, indani rikaba rikaba risakajwe n'amabati yera. Hakaba hariyo ikibaho kiriko ikibazo co kwitegurira ikibazo ca Reta c'umwaka w'icenda hamwe hasi n'intebe zimeze neza.

Kaminuza y'uburundi yo ku Mutanga yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ikaba igeretse rimwe. Iruhande yaho hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko.

Icumba kirimwo ibitabo vy'abanyeshure hamwe n'amakaye, ico cumba kikaba hasi hasa nabi. Kirimwo impuzu, kirimwo ikarato, kirimwo n'ingoma. Icumba kikaba kirimwo n'ivyuma bisize irangi.

Ishure rubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande y'iryo shure rikaba rikwikujwe n'ibiti n'amashurwe hamwe n'ikibuga kirimwe utwatsi dukeye ibisakazo vy'iryo shure bikabitukura.

Abanyeshuri bukwishure ritoya ry'intwari barashimira cane ubuyobozi bw'indero muri komine ko bw’ abaronkeje amashure y'akarorero agezweho ayo mashure akabayubatswe mu buhinga bwa none akaba ageretse gatatu akaba angana n'ibirasi mirongo itatu.

Ishure ryisumbuye ryo mu kavumu rirashimira cane ubuyobozi bw'indero muri komine ko budahengeshanya mu kubaba hafi na canecane mu kubarosa ibikoresho bakoresha mu gutegura ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gatabo ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Hejuru hakaba hasakaye, ahandi hadasakaye. Hakaba ku ruhande hariho ikibuga kimeze neza hamwe n'ayandi ku ruhande asa neza asakaye neza.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye risakaje n' amabati ashaje rikikujwe n' ibiti harimwo ibigazi n' ikibuga gisa neza rikaba ririmwo ibiti vy' amavoka hamwe n' imyembe.

Abanyeshure bo kw'ishure rikuru rya gatonde barashimira ubuyobozi bwo bwabaronkeje ibikoresho kubwira bashobore gusukura iryo shure, kuko ari hamaze imisi harangwa imyanda myinshi.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, indani hasize irangi hamwe n'ikibaho. Ku kibaho hakaba hariho ikibazo c'ubuhinga. hakaba hari intebe zisa neza hasukuye.

Ishure ryubakishijwe n'amabuye avanze n'amabuye amaturirano ahiye iruhande y'iryo shure rikaba rikikijwe n'amashurwe asa neza iryo shure rikaba risakajwe n'amabati yera.

Umuyobozi windero muri commune mukaza yarishikiye kwishure ritoya ririko rirubakwa ryakarorero iryoshure rikaba ryubatswe nubuhinga bugezweho rikaba rifise ibirasi cumi iryoshure rizotanga ubumenye mugisata cubuhinga

Ishure ryo mu Ruziba ryarahejeje kwubakwa n' abavyeyi barereye kw' iryo shuri rikaba ryatwaye amafaranga angana n' imiriyoni amajana abiri na mirongo umunani n' umunani rikaba rigizwe n' ibirasi bitandatu hamwe n' ikigo c' iryo shure.

Shadarake na Oriviye iyo baronse akaruhuko baraja hamwe bagasangira icayi co mugitondo, bakaba baragura ibitumbura, amavoka, imyembe bagasangira n'abandi banyeshure bagenzi babo bigana kuriryo shure.

Ishure ryubakishijwe amatafari y'amabuye ahiye n'amabati atukura. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaguru hamwe n'imodoka y'umuyobozi w'ishure.

Kw'ishure ritoyi ryo mu kirundo bararonkejwe ibikoresho vyo gusukura harimwo imikuzo myinshi hamwe n'intebe zariziburako iryo shure abanyeshure n'abarezi bakaba bakenguruka ku kamo leta yabitayeho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande y' iryo shure hakaba hariho imodoka itwara abanyeshure kw' ishure, hamwe n' ikibuga c' abana bakinirako umupira w' amaboko. Iryo shure risakajwe amabati yirabura.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rigeretse kabiri. Iruhande y’iryo shure, hakaba harih’ikibuga kirimwo ivyatsi ahandi atavyatsi bihari. Iruhande yico kibuga hakaba hariho urhome rwubakishije amabuye.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye rigeretse gatatu hagati mu kibuga hakaba harimwo idarapo ry' Uburundi ku mpande yico kibuga harimwo amashugwe n' ibiti ku mpande y' iryo shure.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande yiryo shure hakaba hariho imiduga nyinshi hamwe nibiti hasi hakaba hasa neza hejuru hasakajwe amabati yera amatafari nayo arirabura

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iyo ruhande y'ishure hakaba hariho ibiti hamwe n'amashurwe n'ikibuga abanyeshure barhukiramwo rikaba risakajwe amabati yera uruhande rumwe rukaba rugereze.

Ishure ryubakishijwe amaturirano ahiye, risakajwe n'amabati yera. Iruhande y ' iryo shure, hariho ibiti hamwe n'ikibuga gisa neza. Hambavu y'iryo shure, hariho n'ayandi mazu asa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; iruhande y'iryoshure hakaba hariho ibiti vyishi, amashurwe, murayo mashurwe hakaba hariho idarapo ry'igihugu c'Uburundi hamwe n'ayandi m'adarapo.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, i ruhande y'iryo shure hakaba hariho ibiti hamwe n'ayandi mashure asakaje amabati yera, hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande yiryo shure hakaba hariho imodoka nikibuga abanyeshure bakiniramwo rikaba risakajwe amabati yera hamwe nibindi bikoresho bigezweho.

Utuzu twa sugumwe tw'abahungu n' tw'abakobwa two kw'ishure gisumbuye yo ku muvumo twashaje bagasaba abajeje umutekano ko babasabira bakabafasha utundi tuzu, kuko utwosanzeakoresha twamaze kwononekara cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rigeretswe rimwe. Iryo shure rikaba rifise impande zitatu, iruhande yaryo hariho imodoka n'abanyeshure hamwe n'ikibuga abana bakiniramwo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure hakaba ariho igiti c'amashugwe menshi ,hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo kininiya kingana n'imetero mirongo itatu.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande yiryo shure hariho ibiti vyinshi vyiza hamwe n'abantu bariko bararengana yiryo shure rikaba risakajwe n'amabati atukura n' urutsinga ruca hejuru yiryo shure

Ishure ryubakishije amatafari aturiye ,hanze hakaba hasize irangi ryera ,hamwe n'irisa n'urwatsi, hakaba hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga gisa neza.

Ishure ryisumbuye rya Ngozi ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Rikaba rikikujwe n'amashugwe rikaba risakajwe n'amabati. Ivyuma vyaho bikaba risize irangi ritukura, hamwe n'impome zaho zifise amarangi asa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, risigishjwe n'amarangi yera n'ay'asanurwatsi. Amabati yaryo arera. Iruhande y'iryo shure hakaba hariho ikibuga kiriho utwatsi dutoya, hamwe n'ahandi hariho ibiti.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yirabura iryo shure indani rikaba ririmwo abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha hakaba harimwo n'ikibaho cirabura kiriko ivyandiko ariko barigisha

Kaminuza yu Burundi yigenga y'ingozi irashimira leta ko yabaronkeje uburaro bumeze neza. Iryo shure rikaba rigira ibya mbere mu gutanga ubumenyi bugezweho mu gihugu cose cu Burundi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iryo shure rikaba rikikujwe n’ ibiti n'amabuye bimeze neza, iruhande y'iryo shure hakaba hariho ikibuga kimeze neza kirimwo idarapo, iryo shure rikaba risakajwe amabati yirabura.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye rikaba rigeretse rimwe, iryo shure rikaba risakaje amabati, iruhande y'iryo shure hakaba hariho impuzu ziri ku vyuma, impuzu zikaba zera izindi zirabura.

Ishure ryo mu Kinama ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande yaryo hakaba hariho ibiti vyiza, hamwe n'idarapo ry'Uburundi. Hakaba hariho n'abanyeshure bariko baraza kw'ishure; hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande yaryo hakaba hariho inzu n'ahonyene zisakaje amabati yera, hamwe n'abanyeshure baje kuri ryo shure hasi hakaba hasigishijwe isima.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande y'iryo shure hakaba hariho abanyeshure hasi hasigisijwe isima amabati yaho akaba yera i ruhande hariho n'ikibuga abana bakiniramwo

KANYANGE na KARIRE, iyo baronse umwanya w'akaruhuko, barakunda kwicara bakayaga ivyerekeye ubuzima bwo mw'ishure. Bakaba babikora buri musi buri musi iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye .Iruhande yaryo hakaba hariho igiti n'irindi ishure risizwe iranga igera .Ayo mashure akaba gubakishijwe n'amabati yirabura iruhande hakaba hariho n'ikibuga abana bakiniramwo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye impome zayo zo zikaba zisize impande zimwe, amabati akaba asa n'urwatsi, iruhande yiryo shure hakaba hariho intebe hamwe n'amashugwe n'ikibuga gisa neza gisukuye.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, isakajwe n'amabati indani rikaba risizwe, hasi isima hamwe n'ikibaho c'irabura kiriko ivyandiko hakaba hariyo intebe zisizwe irangi risa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Rikaba ryugajwe n'umuryango usa n'urwatsi rubisi. Rikaba risakajwe n'amabati yera. Hasi hasize isima, urugi ruriko urupapuro rwera.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Rikaba hanze hariho ivyuma bisizwe irangi risa n'urwatsi. Hejuru hakaba hasakaje amabati yera. Abanyeshure bakaba bariko barakina.

Ishure ry'umwuga ryubakishijwe amabuye n'amatafari yamatwiyano, indani hejuru hera hasi hubakishijwe isima, umunyeshure yambaye ibimukingira n'imoteri bariko barigirako.

Ishure riwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risizo isima impome zayo zirirabura hakaba hari iyo abanyeshure imeza bakaba bambaye amasarubeti n'inkofero.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima abanyeshure bariko bariga bigira kumeza, hariyo n'abanyeshure benshi.

Ishure ry'umwuga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, indani akaba hasigishijwe irangi risa n'umuhondo, umunyeshure yambaye ibikoresho vyo kwikingira, ariko arakora ubuhinga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hejuru harubatse neza hasi hasize isima hariyo abanyeshure bariko bariga bicaye ku meza hamwe n'intebe z'isa neza.

Ishure ry'imyuga ryubakishijwe amatafari ahiye, indani hariyo umunyeshure yambaye isarubete ariko arakoresha imashini. Hejuru harera, hasi hasize isima n'imashini irafise ibara risa n'urwatsi.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amatafari ahiye, indani hasize irangi risa n'umuhondo, hasi hasize isima. Imeza zisa neza n'ivyuma bariko barakoresha, bambaye n'amasarubeti n'inkofero.

Abanyeshuri bariko barubaka bakoresheje amatafari ahiye ,barikumwe n'umwigisha .Iruhande hariho ibiti vyinshi, hasi hasa nabi hariho n' izindi nzu ziriko zirubakwa n'abandi banyeshure.

Ishuri ry'umwuga ryubakishije amatafari ahiye ku mpome zishigishijwe irangi intebe nazo zisize amarangi yera nayirabura bambaye umwambaro usa n'urwatsi umwigisha yambaye umwambaro wera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryoshure hasi harasize isima hejuru harubatse ku ruhande harera abanyeshure bambaye umwambaro mwiza.

Ishure ry'imyuga ryibakishije amatafari yumye indani hasigishije irangi risa n'umuhondo bakaba bambaye amasarubeti n'inkofero hamwe nibakingira mu maso hasi hasize isima hamwe n'imeza.

ishure ryiwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani hasize irangi hasi hasize isima hariyo abanyeshure abahungu n'abakobwa bariko bariga hamwe icigwa

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari yera indani hakaba hariyo umwigisha ariko arigisha icigwa cubuhinga abanyeshure bakaba bicaye kuntebe hamwe n' imeza zisa neza iryo shure rikaba risizwe kumpome irangi ryera .

Reta y'u Burundi yaronkeje komine Muyinga ibikoresho bizofasha amasanamu vyo ku rwego rwo hejuru, ivyo bikoresho bikaba vyatwaye amafaranga angana n'imiriyoni amajana abiri na mirongo umunani n'umunani.

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani harimwo ibikoresho, imashini nyabwonko hamwe n'ibindi bikoresho abanyeshure bakoresha mukwiga. Hasi hasigisijwe isima.

Ishure rigisha ivyo guteka ryubatse neza indani hari yo ibikoresho vyo guteka amasafuriya n'abanyeshure bariko barateka rikaba ryubakishije ivyuma hasi hasize abanyeshure baho bambaye umwambaro wera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye i ruhande hariho ibarabarary'ika burimbi hamwe n'ikaburimbi rigenda kw'ishure hamwe n'ikibuga abanyeshure baruhukiramwo iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye amatuirano ahiye indani hakaba hasizwe irangi ryera hejuru hakaba hasakajwe amabati hakaba hari yo imeza ububati n'umunyeshure, ariko ariga ubuhinga bugezweho.

Ishure ndera bigisha ryubakishijwe amabuye n'amaturirano indani hakaba hasizwe irangi hakaba hari iyo abanyeshure bariko bariga ubuhinga hakaba hari iyo intebe imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiya indani hasigishijwe iranga rera hakaba hari ho ibikoresho imashini nyabwonko n'abanyeshure bariko bariga uko zikoreshwa hakaba hari ho imeza n'ibindi bikoresho.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye indani hakaba hariyo abanyeshure bariko bariga kubaka bakaba bambaye ibikoresho vyo kwikingira bakaba bafise indobo hamwe namapawa

Ishure ryubakishijwe ivyuma indani hakaba hariyo abanyeshure bariko bariga ivyo guteka bakaba bambaye impuzu zera n'amasahani ariko imfungurwa bagira batangure guteka iryo shure hasi hakaba hasa neza hasukuye .

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari, indani risakajwe n'amabati yera, rikaba risigishijwe n'irangi ryera. Abanyeshure bakaba bicara ku ntebe hamwe n'imeza. Iryo shure rikaba ringana n'imetero cumi na zitanu.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye indani risize neza hakaba indani hari abanyeshure bariko bariga bicaye kuntebe zimeze neza imbere yabo hari imeza nziza

Abanyeshure bokwishure ryisumbuye rya Kirundo mugisata cubuganga bazindukiye kwiga ukungene inka bayitera urushinge bakaba babirabiye hamwe kuko bari abanyeshure mirongo ine na batanu numwigisha abakurikirana

Abanyeshure biga kw'ishure ryizumbuye ryo mu ruvumera mu bijanye n'amashanyarazi barasaba ko leta ybaroosa ibikoresho mu kwikingira kugira ntibazohavure bafatwa n'umuyaga nkuba leta irasaba ko yobarosa ibikoresho mu maguru masha.

Ishure ry'imyuka ry'ibujumbura rubakishijwe n'amaturirano ahiye hejuru hakaba hasa kaje n'amabati hayera hamwe n'ivyuma indani hakaba hari y'abanyeshure bariko bariga uburyobesitara amashanyarazi.

Ubushikiranganji bw'indero muri komine ya Rutana yarakoranije abanyeshure b'incabwenge bo muriyo komine. Akaba yabigishije ukuntu bokwicungera na cane cane mu gihe bari kw'ishure, kuko abandi banyeshure benshi usanga basamara iyo bari kw'ishure.

Abanyeshure bo muri kaminuza yigenga y’Imuyinga bararonkejwe impamyabushobozi mu gisata c’ubuhinga. Abanyeshure bashoboye kuronka izo mpamyabushobozi bangana bose hamwe ijana: abakobwa mirongo itandatu n’abahungu mirongo ine.

Ishure ry' ubuhinga ry' imuramvya rirakenguraka cane ubuyobozi bw' indero ko bwabaronkeje ibikoresho vy' ubuhinga harimwo imashini nyabwonko hamwe n' imashini zifasha kubarira izo mashini zatwaye amafaranga angana n' imiriyaridi zitatu.

Ishure ry'umwuga ryubakishijwe, n'amatafari ahiye indani hariyo ibikoresho bibafasha mu gusudira hamwe n'abanyeshure bariko bariga gusudira hasi hakaba hasa neza n'ibikoresho v'isa neza.

Umushikiranganji w'indero yarakoranije inama ihuza abanyeshure biga muri kaminuza y'uburundi hamwe no muri kaminuza yigenga bakaba barabiye hamwe ivyotuma ubumenyi mu ndero y'uburundi butera intambwe.

Kw'ivuriro ritoyi ryo kumukoni abaganga baho bazindutse basuzuma neza abenegihugu ingwara yari yarateye. Ubu bikaba biriko biragenda neza bakaba bashoboye kuronka abagwayi batatu bagwaye ingwara bariko barapima.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, indani ku mpome asize irangi ryera. Hakaba hariyo abanyeshure bariko bariga gusudira. Hakaba hariyo imeza isize irangi ritukura n'ibindi bikoresho.

Ishure ryubakishijwe n'amabuye y'amaturirano ahiye, indani hasizwe irangi. Hasi hariyo intebe hasize n'isima hamwe n'abanyeshure bariko barakurikirana mwigisha icigwa c'ubuhinga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indandi rikaba risakajwe n'amabati hakaba hari yo abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha bakaba bicaye ku ntebe n'imeza bariko barakoresha mu kwiga.

Ishure ryubakishijwe amabuye ahiye indani hariyo ibikoresho imeza intebe hasi hasize neza hakaba hariyo abantu batatu bari ku bariga abagabo n'abagore.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, indani risizwe irangi ryera, hakaba hariyo abanyeshure bariko bariga bicaye ku ntebe. Intebe zera izindi zirabura. Hasi hakaba hasizwe isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Indani hakaba hariyo intebe nziza n'imeza. Hakaba hariyo abanyeshure bariko barigishwa icigwa c'ubuhinga. Rikaba risakajwe n'amabati asa neza.

Abanyeshure biga kwishure ritoya rya cumba bararonkejwe inyigisho zijanye nukuntu bokwitwara muzo bakaba barabiye hamwe ukuntu indwara zandukira harimwo marariya hamwe ninkorora bagasaba kwikingira kugira iyo rwara ntizoze irabafata hakiri kare

Abanyeshure bari mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye, bariko barako barakwirikirana abanyeshure bagenzi babo, bariko barabasigurira. Abo banyeshure bakaba bicaye ku ntebe zisa neza, hasi hakaba hasa neza bariko batega abandi banyeshure bagenzi babo.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, indani rikaba risigishijwe amarangi yera hakaba hariyo intebe nziza ,n'imeza nziza. Hasi hakaba hasize isima imeze neza.

Umurima w'imyumbati n'amateke wandiwe umpompa Anje na Karumeri. Bariko barasuzuma neza uko umuti ukora, hirya yaho hakaba hariho ibitoke hamwe n'inzu yubakishije amabuye.

Mu ntumbero yo guteza imbere umwuga, Leta y'uburundi yarashizeho ikigo kijejwe kuzokwigisha ivyo umwuga harimwo gusudira hamwe no kwubaka. Ico kigo kikazoba kiri mu Kanyosha iruhande y'isoko.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye. Indani hariyo ibikoresho bifasha gutanga amatara. Hamwe n'abanyeshure bariko bariga. Iryo shure hasi hakaba hasa neza hariyo n'intebe n'imeza ziriko ibikoresho.

Abajejwe indero muri komena ya muginga baratanze ibikoresho ku banyeshure bipfuza kwiga imodoka kuri iryo shure bituwegaimyuga hakaba haratanzwe amasarubeti ibirato hamwe n'ibindi vyose bikoresho bifohoresha mu kwikingira.

Kantungane n'umwana akunda cane kwiga. Iyo ageza kw'ishuri mugitondo arasubiramwo ivyo yaraye yize. Icigwa cogucapa n'icigwa c'ururimi nivyo vyigwa vyamere biza imbere muvyo akunda kwiga cane.

Barijukiye cane urucanco gw' ingwara ya marariya aho ni kwivuriro ritoya rya Cumba aho abenegihugu bose bazindukiye kwipimisha iyo ngwara umuganga yinonosoye akaba amaze gutora ingwara abantu bagera kwi cumi.

Ivuriro ryubakishijwe n'amabuye yamaturirano ahiye, indani hasize irangi, hakaba hariyo abanganga bariko baravura, hakaba harimwo ibitanda kiryamyeko umwana mutoyi cane.

Ikigo cigisha ivyo guteka kiri i Ngozi kirashimira cane Leta ko yabaronkeje ico kigo kuko abakobwa benshi ubu basigaye ariho baja kwiga. Ivyo bikaba vyerekanwa n'abanyeshure bamaze iminsi biga kuri ico kigo.

Umuyobozi w'indero w'ishure ritoyi rya kabumbu aramenyesha cane kw'abana Bose bokwijukira gusansumwa neza, kugira ibintu vyabo bizoze biraja kugihe, rero abo bana bisabwa kuzinduka ejo mugitindo aho bukera.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye rikaba risigishijwe irangi ryera hakaba harimwo abanyeshuri abahungu n' abakobwa umwigisha afise ibitabo mu ntoke akaba ariko aratambuka.

Ishure ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye rikaba risakajwe n'amabati yera ,indani hakaba hariyo imeza n'abanyeshure bariko bariga gukora intebe z'inyegamo hasi hakaba hasa nabi.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'Uburundi ya Ngozi, bararonkejwe ibikoresho bizobafasha mu kwiga igisata co gutumatumanako amakuru. Ivyo bikoresho bikaba bigizwe n'imashini amajana ane hamwe n'imashini amajana atatu zizotuma biga neza ivyo bisata.

Ishure giwakishije amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risigishijwe n'i rangi rishaka kwera rikaba ririmwo umunyeshure, ariko ariga kubaza yikingiye yambaye isarubete.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, indani rikaba risigishijwe irangi ryera, abanyeshure bariko bariga bakwirikirana umwigisha, bakaba bicaye kuntebe hamwe n’imeza, hasi hasigishijwe isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Indani rikaba risigishijwe n'amarangi yera harimwo abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha. Hejuru hakaba hasakajwe n'amabati hasi isizwe isima.

Umushikiranganji w'indero yagendeye kaminuza y'Uburundi y'ikiriri. Akaba yakiriwe n'abanyeshure karuhariwe mu cigwa c'ubuhinga. Abanyeshure bakaba bamwiganiye ibibazo bafise kandi akaba yabemereye ko agiye kubakemurira ibibazo bafise.

Ishure ryigisha ivyo guhingura ryi Muyinga rirashimira cyane reta ku yabaronkeje ibikoresho aho ubu ibikoresho vyose basigaye bifise mu vyo guhingura ivyamwa na cane ivyo mu vyamwa .

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande y'iryo shure hariho ibiti vyinshi hamwe n'amashurwe iryo shure rikaba risakaju amabati yirabura hamwe n'i daraporo iri ruhande y'ishure ry'uburundi.

Ishure ry'imyuka ryo mu Cibitoke rirashimira cane umuyobozi w'indero muri komine yabaronkeje iryo shure, kuko ubu rimaze kuramura abanyeshure bangana amajana abiri m na mirongo umunani mu gisata c'ubuhinga.

ishure ryubakishijwe amatafari ahiye indani rikaba risizwe n'irangi ryera hakaba hari ibikoresho bifasha abanyeshure kugira baheme neza indani hakaba hariyo kandi intebe imeza n'abanyeshure bari kobariga

ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo guteka ryarashikirijwe mu minwe i muyinga iryo shure rikaba ryatanguye kwigisha abana b'abakobwa aho baronkejwe ibikoresho harimwo amasafuriya n'ibikoresho bazokoresha mu kwikingira

Ishure ryigisha imyuga ryubatse ku buhinga bugezweho indani hariyo abanyeshure bariko bariga umwuga hakaba hariyo imeza hamwe n'amasheze, hasi hakaba hasize irangi, ku mpome hakaba hasize irangi ryirabura.

Abahungu n'abakobwa bambaye ibikoresho bibakingira amasarubeti n'ibindi, bariko bariga ibijanye n'inyubako. Iruhande yabo banyeshuri hariho ibiti vyinshi, hamwe n'ibindi bikoresho bafise mu ntoke.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye indani rikaba risakajwe n'amabati hamwe n'amadirisha y'ivyuma hakaba hariyo imeza n'abanyeshure bariko bariga ubuhinga bugezweho.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba risize n'irangi. Hasi hakaba hariho ibikoresho imeza hamwe n'imoteri. Iryo shure rikaba ririmo abanyeshure hamwe n'abigisha.

Abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuwe rya rumonge, barashimira ubuyobozi bw'indero muri komine ko bwabaronkeje ibikoresho bizubafasha mu kwikingira harimwo amasarubeti ibirato hamwe n'inkofero.

Abayobozi bo kw'ishure ry'ubuhinga ry'imuranza bararonkeje abanyeshure babo ibikoresho bizobafasha mu kwiga icirwa c'ubuhinga harimwo amabateri hamwe n'ibindi bikoresho vyinshi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye n'indani rikaba risakajwe n'amabati hasi hakaba hasize isima rikaba ririmwo abanyeshure bariko bariga bicaye ku ntebe n'imeza bariko barakoresha mu kwiga.